Wato a mutunce dai muna da abubuwa guda goma wanda yakamata a ce muna ma al'umma da suke a cikin mu, na ɗaya shi ne mutunci ka mutunta kowa kowanne suke ba tare da nuna wariya ba ko banbanci ka mutunta babba ko yaro ko ƙarami ko dai ya mutun yake dai ya cancanci ka mutunta shi a matsayin shi na mutun ɗan'adam ko ba ɗan'adam ba ka mutunta ma ko meye ke tsakanin ka da shi banda wariya na biyu, taimako ka taimaki wanda yake buƙata kamar ba ka fa ka taimaki wanda yake buƙata kamar ba abincin matsaloli ko ko marasa lafiya wannan na nufi cewa ka taimaka ma wanda yake na ƙasa da kai ko na sama da kai duk wanda yake buƙatan taimako ka taimaka mai ba dole sai mutun ba ko waye yake neman taimako a wurin ka kuma yana buƙatan taimako, ya cancanta kai taimaka mai na uku shi ne gaskiya kayi magana da gaskiya kuma ka kuma ka guji yaudara saboda yaudara ba kyau duk inda ka yaudari mutun to watarana dole sai asiri ya tonu kuma gaskiya gaskiya da riƙe amana yana da kyau yakamata kowa ya riƙe gaskiya tsakanin mu a cikin mutane na huɗu shi ne jin kai ka ji tausayin wanda suke cikin wahala ka kare musu rauni wannan na nufin haka shi ne ka tausaya ma wanda suke ƙasa da kai ko kuma wanda yake sama da kai shi ma in yayi abinda ba haka ba shi ma ya cancanci a tausaya mai tunda bai yi abu dai-dai ba na bi na biyar shi ne adalci kayi wa kowa adalci ba tare da nuna son kai ba ko banbancin addini ko asali ba kai wa kowa adalci yanda yakamata adalci yana nufin shi ne in kana adalci shi ne zaka zama cikakken mutun kuma za'a dinga ganin darajar ka da kuma mutuncin ka amana ka cika alƙawari da amana kada ka yi haɗayya da kuma abin da aka ba, aka baka amana yana daga cikin mutunci da kuma yana cikin mutunci da kuma gaskiya wannan in mutun ya riƙe su ya rinƙa in mutun ya riƙe amana wannan kuma shi ne cikakken mutun hankali kai hankali da kalaman ka kada ka cutar da wasu da maganan da ba haka ba ko kuma aikin da zaka yi wanda ba na hankali ba shi ne hankali in kana da hankali shi ne ka zama cikakken mutun ka zama mutun mai hankali ɗaukar nauyi, ka taimaki iyalai iyalai da baƙwanta da su da sun suna ka taimaki iyali da kuma maƙwabta da suke buƙatan ɗaukar nauyi ko kuma ka taimaki ko kuma taimako taimakon ka, ka taimaki dai wanda yake neman taimakon ka muka ɗauki nauyin shi saboda haka zamu shiga na tara na tara shi ne kiyaye nesan juna ka kiyaye kiyaye lafiyar juna shine na tara, ka kiyaye lafiyar wasu ta hanyar bin ƙa'idoji kamar yin haɗin kai ko kuma kare muhalli wayar da wayar da kan juna ka yi wa ƴan'uwan ka kai wa ƴan'uwan ka ka yi wa ƴan'uwan ka gargaɗi idan ka ga suna kan hanyar lalacewa wannan shi ne na goma.

Watan ƙalubalen rayuwa daya ƙarfafa ni wani ƙalubale ne na rayuwa wanda yasa na ƙara ƙarfin hali shi ne lokacin da na rasa wani babban aboki na a wani hatsari mota ya kasance mutumin kirki mai taimakon mai taimako kuma aboki na tun muna yara rashin sa naji tsananin baƙin ciki har na daɗe ina har na daɗe ina tunanin sa kowacce rana amma dai da daga amma daga baya na fahinci cewa rayuwa ba ta daina ba kuma dole ne in cigaba da tafiya wannan wannan bala'i ya wannan bala'i na iya faruwa akan kowa wato ƙalubale ne na darussan darusa masu mahimmanci ne guda uku cikin ƙalubalance dana fahimta kamar ƙimar zama da mutane, na fahimci cewa mutane suna suna matsi mutane mafi mahimmanci mutane na da mahimmanci don haka yanzu ina ƙoƙarin jin daɗin lokuta da su na biyu, shine ƙarfin Allah na gane cewa komai abinda ya faru yana daga Allah ne kuma Allah yakan iya sakko ma da mutun abu mai kyau ko mara kyau saboda ya jarraba shi duk wannan na cikin ƙarfin Allah na uku, shi ne ƙarfafawa na sama ƙarfin fuskantar kowa ko na samu ƙarfin fuskantar kowanne irin matsala saboda na taɓa na taɓa cewa koda koda mafi munin abin da na iya zama mafi kyau yanzu ko da koda ba zan manta da shi ba amma baƙin shi yasa na zama mai haƙuri, mai tausayi, kuma mai ƙarfi na gane cewa kowani ƙalubale yana da darasi kuma idan ka fahimce shi ze ƙara zai fi ƙara ma ƙarfin guiwa Allah ya bamu wani abu da ba zamu iya godewa ba, Allah ya bamu wani abu wanda ba zamu iya jurewa ba wannna magana ta taimake ni da gaske kuma Allah ya taimake mu gabaɗaya a rayuwan mu da muke ciki wannan shi ne ƙalubale guda uku wanda ya ƙarfafa ni kuma insha'allahu zan ƙara riƙe wannan darasin da kyau na gode.